Uruhome rwiza rwera rurimwo imirongo y'umuhondo, rukaba rufise ivyatsi ku ruhande, harimwo amashugwe afise amababi atukura, ayandi asa n'urwatsi rubisi.

Umuntu asa nkaho aragiye inka iriko irarisha ubwatsi buri hasi akaba yifashe ku bibero afashe n' inkoni mukundi kuboko.

Umugabo afashe indobo, ariko asuka umuti mw'isandugu bakoresha mu kumijagira umuti bakingira ibiterwa mu mirima itandukanya.

Abana batatu bariko baragendagenda, babiri bakaba ari bakuru uwundi umwe akiri muto cane. Abo bakuze bakaba bikoreye imiganda y'ibiti iriko amashami.

Icamwa kiri mu bwoko bw'imicungwe, ariko kikaba gisosa cane kikaba gifise ibara ry'indani rigomba gutukura izina ryacu rikaba riri mu kinofunofu.

Ikiyaya kinini kirimwo n'amazu menshi ico kiyaya kikaba gihanyu rubibe n'amazi menshi bisa nk'aho ari ikiyaga gikikuje uruhande rumwe.

Inka ziriko zirarisha mu bwato burimwo bwatsi, zikikujwe n'iraro rifise inkingi z'ivyuma hagati ya buri inka hejuru ya buri mutwe no musi y'umutwe.

Umusozi urimye ko ibiterwa vy'ibigori hamwe n'ibigazi iyo uriko uregera mu kiyaya ugaca ubona iyindi misozi miremire iri hakurya iriko ibiti vyishi.

Amazi meza amazi abonerana ariko ava ku musozi hejuru amanuka kugeza ashitse mu kiyaya aho ateba akamera nk'ikiyaga.

Inka ifise amahembe maremere cane yizinze asa nkaho ashaka kwerekana umutima nayo ikaba iri mu bwoko bw'inyambo.

Inka ifise amabara y'umuhondo n'ayandi yirabura. Ifise amahembe y'amabara yera n'ayirabura, amahembe magufi.

Umurima urimwo ibiterwa hirya, Ahegereye naho hakaba hari ubwoko bwishi bw'imyanda bisa nkaho imaze igihe kinini ngaha.

Umuntu yambaye inkofero yera iriko ibendera ry'igihugu c'uburundi n'umupira utukura bafashe ibintu bibiri mu ntoke akabari ahantu hari amasa nama inyuma.

Ikizu kinini kirimwo umugabo ariko aca mu nkoko nyinshi cane zifise indobo zirimwo ivyokurya uwo mugabo akaba ariko yuzuza nya ndobo zigaburira inkoko .

Inyubako nziza zisakajwe n'amategura zikaba zifise ibara ryera ziri mu kiyaya imbere y'ikiyaga ciza kinini n'umucanga wera urimwo ibiti.

Ibiti biciyemwo kubiri canke gutatu bisa nkaho arivyo gukoresha nk'inkwi canke ivyo gucanira mu gihe bariko barateka canke bashaka gususuruka.

Umuntu ariko aratekera imyembe mu mifuko ibiri ahagaze mu murima urimwo biterwa vy'ibigori inyuma y'iwe. Akaba afise myembe itarasha cane.

Umuntu afashe itabi mu kanwa akoresheje ukuboko kwiwe kw'iburyo, arikumwe n'abandi bantu bane bafashe ibibiriti bariko bashaka kumwakiriza ngo adomeke iryo tabi.

Umuganda w'ibiti bikataguye biciyemwo ibipande birunze hamwe bikaba bikoreshwa nk'inkwi zokwatsa umuriro.

Umwuzurira w'amazi utewe ni uko amazi yahora afise ah’aca hazibiwe canke ihindagurika ry'ibihe ryabiteye ayo mazi agaca kwiragira mu mazu y'abantu.

Abana bane bahagaze iruhande hariyo uwundi umwe aryamye basa nkaho bavuye guca inkwi zumye zitekeye mu muganda.

Ikiyaga gifise inkengera zitaringaniye. Hamwe gikikujwe n'ivyatsi ahandi kikaba gikikujwe n'imisozi miremire.

Abagore bicaye bariko baradandaza ivyimburwa vyabo hakaba hari umugabo ariko aragerageza kugenzura ivyo yifuza n'umugore amuciye iruhande afise igitambara gipfutse umwana ashobora kuba ahetse.

Udusandugu indwi dutonze ku murongo dufise amabara atandukanye hariyo utw'umuhondo, utwera, utw'icatsi n' utundi tuvanze amabara.

Inzu yoguruye umurango ikikujwe n'ibiti vyinshi ifise ibarabara imbere imodoka yera n'ahantu hari imyanda igizwe n'ibintu vyera vyinshi.

Inka nziza cane zifise amahembe manini ateye nk'amarembo y'i Bwami, bakaba bazita inyambo akaba ari zo nzotunga nanje.

Ibitungwa vyinshi biri hamwe, bimwe biriko birarondeza ivyokurya hasi, bikaba bigizwe n'ibitungwa vy'impene, n'intama nyinshi zikaba zifise ibara ryera, izindi zirabura.

Ingata zine zirimwo ivyamwa bitandukanye harimw'imicunrwe , harimwo imyembe , harimwo n'amatunda eka n'imihwi.

Impene zonze cane wogira ngo zifise ikigoyi. Ziriko zirirukanka zigwanira gushika kw'isoko ry'amazi ririko rirakwegwa n'imashini ikoreshwa n'uwo mugabo.

Umugabo yambaye isandugu irimwo muti wo kurinda ub ukoko butera ibiterwa muci akaba ari hagati y'umurima w'ibiterwa vy'igitoke abimijagira nyamuti.

Inzira yaga iri hagati y'amazu abiri; irimwo imiswi y'inkoko yicaye muriyo nzira, ahari amabuye n'umucanga.

Umusozi uri ko ubwatsi butotahaye n'ibiti vyiza birebire hakaba harimwo ibi koko bisa nka harinka vyirabura biriko birarisha muri iyo misozi.

Umurima w'igiterwa c'ibigori, ukikujwe n'inzira zibiri zica hirya no hino. Inyuma y'uwo murima hakaba hariho ibigazi birebire.

Umurima urimwo ibiterwa vy'igitoke ukaba unakikujwe mu nkengera zabo ibiti birebire vyitwa ibigazi.

Inkoko ziri hamwe ari nyinshi zifise ibara rigomba gusa n' umuhondo hakaba harimwo isake imwe ifise ibara ryera n' akantu ko hejuru gatukura.

Uruzi rw'amazi agomba gusa n'umuhondo ruba rukikijwe n'ivyatsi canke ibiti vyinshi hirya n'ino y'umuhora w'amazi.

Ibigazi bibiri biteye imbere y'uruhome rukikuje i gorofa ndende yera imbere yayo hakaba hari inzu ntoya y'ubucuruzi isa n'umuhondo.

Ibikoresho vy'imiti n'ibindi bihiinguwe, biri ku masanamu usanga ahantu ukoreye ubironderera ku buhinga ngurukanabumenyi.

Inka iri mu ruhungore gwayo yacishije izosi hejuru kugira ngo irishe mu bwato bw'inka, ikaba iri mw'iraro ryubatswe n' amabuye n' ibiti n' ibindi bikoresho.

Ikiyaga ciza gifise amazi asa nku bururu harimwo ku nkengera cazo ubwato atamuntu abufise n'imbere yaho hari umucanga wera.

Umuntu ari karatera igiti akaca yegeranya ivu kugira ngo asasire anashinge afate iryovu rifate igiti kugira ikibandanye gikura kiraba hejuru.

Inka yonze cane, ariko irika irarisha umuntu ashaka kwisohora akaba afise ivyatsi mu ntoke kugira ngo aze arayizana mu gihe yibaze yuko igiye kurya.

Ikiyaya ciza gitotahaye kirimwo ubwatsi bwiza kirimwo n'ibiti birebire vyonze hakaba harimwo n'ibikoko biriko birarisha vyirabura.

Umurovyi ari mu bwato ariko ararengana mu kiyaga hagati hakaba hariyo igiti gikingira ngo ntitubone ikiyaga cose.

Ikibanza kinini kirimwo bwatsi bwiza kirimwo inka z'amabara atandukanye n'ingano zitandukanye ziriko zirarisha kuri nyabwasi.

Amazi atekanye afise ubwatsi hejuru yayo, akaba arimwo imvubu nyinshi, imwe murizo ikaba yasamye iraba hejuru.

Umusozi uriko ubwatsi butotahaye bwo hasi hakaca haza haruguru yaho ubwatsi burebure inyuma yubwo bwatsi hagaca haza ibiti birebire cane.

Inkengera z'ikiyaga kinini cane kitagaragara aho giherera bitewe n' igipfungu kiri hirya yaco, ku nkengera tuhabona inzu n' amabuye menshi agera mu mazi.

Igiterwa kirambarara hasi kugeza ceze kikaca kizana icamwa kinini c'umuziringi arico ubita umukubi kikaba kibishe cane.

Igiterwa kizwi cane gifise ibara ryera ku rubuto ariko amababi yaco akaba asa nk'urwatsi rubisi ico giterwa bakaba bacita igiterwa c'ishu.

Imisozi myiza ishajije n'ubwatsi butotahaye, n'ibitoke harimwo inzu zitonze ku murongo, hirya n'ino yazo hariho ibiti.

Abantu bariko barasoroma ibiterwa bigomba gusanka amatemati, ariko ari bitonya cane ku itomati ivyo bitegwa bikaba bifise ibara ritukura.

Inka zitatu ziriko zirimotereza ikintu gisa naho cubatse mu buryo bwa kijambere kiri hagati yu murima w'ubwatsi bwumye busa nk'uburo.

Abagabo babiri, bariko babuganiriza imiti ivanze n'amazi mw'isandugu, bakoresha mu kumijagira nya muti kubiterwa bitandukanye.

Amazi aba mu ntara ya Bururi amanuka ava ku musozi hejuru, agashika hasi mu kiyaya aho ateba akamera nk'ikiyaga gitekanye. Akaba azwi kw'izina ry'amashuha.

Abakozi b'umuryango mpuzamakungu wahariwe uburimyi n'ubworozi bariko barasuzuma ibiterwa vy'ibiraya bafashije gutera.

Umuntu arikoakoresha imashine ifise isandugu irimwo imiti kugira ngo bamijagire canke basuke nyamuti kubiterwa bitazoterwa n'ingwara zitera nyabiterwa.

Ivyo kurya biri mw'isafuriya bigizwe n'umusururu usa nk'umuhondo nikintu kimeze nk'inyama canke ubugali cera hakaba hariko hejuru utuntu tw'utwatsi.

Amasandugu menshi yera agerekeranye arimwo amafi bakanyishije canke bagiye gukanyisha bavuye kuyaroba ayo mafi afise amabara yirabura n'ayera.

Ubwato bufatanye ari bubiri kugira ngo bushireho umusegetera hagati ari we baza gukoresha mu gufata amafi canke mu kuroba ico bifuza.

Amafi abiri asa nk'umukeke afise amabara atandukanye ayo mafi akaba afise amaso asa nkayarimwo amaraso.

Ibigega bibiri vy'amazi bororeramwo amafi matomato n'ayandi manini mu gihe ata kiyaga canke uruzi ruri hafi yaho muherereye.

Amafi afise amabara y'urwatsi rubisi, ayirabura n'ayandi yera, aboheye hamwe atwawe nk'umuzinga w'amafi wafatiye hamwe.

Isahani iriko amafi abiri utwatsi tumota tubiri n'indimu ikasemwo kubiri bikaba biryoheye ijisho.

Ifi izwi kw'izina ry'umukeke, iri mumufa ukoreshejwe amavuta y'amamesa, ivyo vyose bikaba biri kw'isahani, ifise ibara ryera.

Amafi atatu aryamitse kw'isahani, akanuye nkaho yijiriwe canke yatangajwe n'ukuntu yafashwe kugeza nubu ataravyemera.

Amafi abiri asa nk'aho ari mikeke atekeye mu bintu bibonerana bikababibitse mucuma kijejwe gutuma ziguma zikanye.

Ubwato butonze kunkengera z'ikiyaga , bufise ibiti birebire bija imbere n'inyuma , akaba ari vyo bashirako imisegetera bakoresha mu kuroba amafi.

Ifi igomba kumera nk'umukeke ikaba ifise isura ishavuye bikaba bigaragara ko yafashwe yarifise izindi ntumbero.

Igihurukigizwe n'ibiti vy'amababi atandukanye igiti kimwe gifise amababi ameze nk'ay'igisuru ikindi giti gifise amababi ameze nk'ay' igiterwa c'indimo.

Agati gatonya cane gasa nk'aho ariho bakivana mw'ituta bakaba bakimbiye ikinogo bagateye ubunyene gakikujwe n'ahantu hari ivyatsi biboneka yuko hari fumbire yo ukumera.

Umurima urimwo ibitegwa bitandukanye igitegwa cegereye akaba ari icumusoma igikurikira akaba ari igisa nkaho ari ico ibiraya ibindi bikaba bikiri bito cane.

Ibiti bikiri bito bariko barashaka ko bikura bimaze gukura neza bagaca baja kubitera hanze bikaba biteye muri ubu bwoko bakaba bavyita amatuta.

Igihuru kigizwe n'ibiti vyinshi, vyegeranye, vy'ubwoko butandukanye. Harimwo bigufi birambarara hasi, hakaba harimwo n'ibigereranije, nkuko harimwo n'ibiri hejuru y'ibindi biduga hejuru.

Inzira y'ikirundi y'abanyamaguru ica iruhande y'igihuru c'ivyatsi n'amababi afashwe ahengetse n'amatete afungiwe hamwe n'iruhande y'umurima.

Ahantu hateye ivyatsi canke ibitegwa biteye k'umurongo , imirongo igenda ikurikirana gushika ahantu hari umurima w'ibitoki.

KABURENTE yambwiye ko i gitega iwabo hari igiti kirekire cane kivyibushe kiri iruhande yaho abanyamaguru baca mugabo kigabura amazu n'ibarabara rikuru.

Ikibanza gifise ubwatsi bugicamwo hagati bukakigabura mubihande bibiri, ico kibanza gihana urubibe n'inzu izitije ibiti.

Inzira y' ikirundi ica ahantu hari ubwatsi bwinshi hirya n' ino yayo hakaba hari n' ibiti muri ubwo bwatsi, ivyo biti ni bire bire cane.

Ifu itsindagiye isa nk'aho iri mu mufuko bazinze kugira ngo wegere umunwa w'aho ifu igera.

Igiterwa c'i tomati ni igiterwa iyobakaigitera k'ikimera kiba gifise ibara ry'urwatsi rubisi, ariko iyo kiriko kirasha kica gihinduka ibara ritukura.

Umugabo asutamye hagati mu murima, nk'uwugiye kwituma. Ariko akaba afashe igiti gitonya gisa nk'ibindi biri muri uwo murima nyene.

Igitegwa c'ibiraya birunze hamwe bifise ubunini ingano n' ukuntu biteye bitandukanye.

Igitoki mbona gifise igihimba kirekire cane kiriko ibitoki vyishi ariko ibitoki ubwavyo bikaba atari birebire cane bishoboka y’uko bitarasha neza.

Igiti gikura kiduga hejuru kimerako ivyamwa vyitwa imicungwe, iyo micungwe nayo mu gusha ikaba igenda ihindura ibara rikaba rihinduka rishaka gutukura.

Akazu gato kubatswe n' imbaho gasakajwe n' amabati y' icuma karimwo indani indobo zirekura udu tete duto duto aritwo bakoresha mu kugaburira inkoko.

Umuganda w'ibiterwa binini bivyibushe birebire, arivyo bita imyumbati. Vyashizwe hamwe kugira ngo bimere nk'inkwi zigiye gucanwa.

Umugabo asa nk'aho aryohewe cane ari mirima irimwo ibiti birebire, akaba yokoreye isuka, yambaye n'impuzu itukura.

Ibikoko biri mu muryango w'inyoni ariko bitaguruka bakaba bavyita imbata bikaba bisa nkaho biriko biratoragura ivyokurya hasi.

Ibitegwa vyitwa ibijumbu, ni ibitegwa bifise amabara atandukanye iki kikaba ari kimwe mu bitukura iyo ugiciyemwo kabiri indani hakaba hatukura.

Abantu bagizwe n'abagore n'abagabo bahagaze hagati mumikobeko yaciwe mu mirima bisa nkaho bafise ibiterwa bariko baratera mu gihe c'indimo.

Umugore yambaye igitenge yikoreye isuka, ariko aca mu murima w'ibigori asa nkugiye kujabuka aja ku wu musozi uri hirya ata gitegwa kiriko.

Igiti kirekire gisanzaye kiriko kiramerako ivyamwa ivyo vyamwa bikaba vyitwa amavoka ariko bikaba bitarakura neza

Abagore bariko bakora mu murima basa nk'aho baryohewe cane, uwo murima urimwo ibiti bifise amashugwe asa nk'umuhondo n'amababi asa nk'icatsi kibisi. Uwo murima ufise ibiti birebire bireha nabo bagore.

Abantu benshi batonze umurongo bariko barasoroma bakaba bariko basoromera mu ngata igitegwa c'icayi kikaba kirimwa mu misozi miremire.

Ibiterwa birambarara mu gukura bagaca batera ibiti kugirango bikurire kuri ivyo biti biduga hejuru bikaba vyameze imbuto bari biteze kwamura.

Igiterwa kivako ivyamwa biryoshe cane, bifise ibara ritukura. Ivyo vyamwa bikaba vyorosha mu nda, ico giti akaba ari kirekire cane gose kikazana amashami hejuru.

Ingurube iryamiye ku rubavu rw'ibubamfu kugira ngo ivyana vyayo bishobore kuyonka bitagundanye cane hakaba ari yo kimwe kiryamye hasi mu buri vyo vyana.

Umugabo ahagaze hagati y'ibiterwa vy'itomati, hariyo ibiri ubururu, bisigura yuko vyahiye, n'ibindi bitarasha bikiri urwatsi rubisi.

Ibiti vyinshi biteye ahantu hasakaye kandi bigabuye kijambere ibi biti bisa nkaho biteye mu matuta.

Abagore batonze ku murongo hagati y'umurima bakaba bafashe umuringoti utwara amazi kugira ngo bashobore kuvomera ibihimba canke ibice vy'uyo murima bidashikamwo amazi.

Abagabo bafise amasuka bisa nk'aho bariko baregereza ivu ibiterwa kugira ngo basige ikibanza hagati y'ibiterwa bibiri ikibanza co gucamwo utambuka canke ubimukobeko.

Umuntu acunze imifuko igera muri cumi n'ine yuzuye igiterwa c'ibiraya bipanze mu mirwi ibiri, inyuma hari itanu imbere hakaba indwi.

Igiti gifise amababi y'ugwatsi rubisi, n'ishurwe ririmwo amabara yera, n'irindi ryijimye, rikaba rifise imbuto zeze ar'izo bita ibungo.

Ibiterwa vy'ibiraya vyimbuwe bikirambaraye mu murima birindiriye gutoragurwa bigatekerwa bigaca bigurishwa.

Isahani yera iriko ivyamwa bitatu bibiri vyuzuye na kimwe gikasemwo kubiri iruhande y'ico gikasemwo kubiri hakaba hari akayiko gato.

Igitegwa gikunzwe cane mu gihugu c'Uburundi no kw'isi yose ni igitegwa gifise akamaro mu mubiri kikaba ibara ryugwatsi rubisi bakaba bacita 'Ivoka'cokimwe no muzindi ndimi nyinshi.

Umugabo ahagaze mumurima, akaba yambaye isandugu, kenshi bashiramwo amazi avanze n'imiti, ikingira ibiterwa, iyo sandugu ikaba ifise uburyo bwo kumijagira, bikwiragiye hose.

Akaguriro gafise ibintu bateretse k'ingata zirimwo ivyamwa bitandukanye bitekeye n'ugutandukanye bitewe n'igiciro cavyo.

Igiterwa gifise ibara ryera indani n’ibara risa nk’umuhondo wijimye ku rukoba rwayo bakaba bacita umwumbati .

Ibintu b'ibiri bihagararanye bimeze nkaho ari ibitunga vy'ikizungu vy'irabura vyujujemwo ibiterwa tumenyereye ko vyitwa indimu.

Umugore ahagaze mu kaguriro imbere yiwe hakaba hari ivyamwa vyinshi bipanze ku vyamwa no kubgoko bg'ivyamwa .

Imifuko ibiri yuzuye igiterwa c'ibigori umufuko umwe urimwo ibigori bitoto uyu ndi mufuko ukaba urimwo ibigori vyumye.

Umurima muremure cane, urimwo igiterwa c'ibigori ,mugabo ufise ibiti bitaramera ngo hajeko ikigori na kimwe.

Umurima muremure cane urimwo akayira hagati kawugaburamwo kubiri akaba ari umurima ugizwe n'ibiterwa vy'igitoke ariko bitaramera.

Abantu batonze ku murongo harimwo abagabo n'abagore bose bariko baraca ubwatsi burebure babupanga ku murongo mu kubugerekeranya bumwe n'ubundi.

Umugore asutamye yambaye igitenge ari hagati y'umurima w'ibiti bimaze kwera bimwe muri vyo bimaze kwera hari ivyamaze gusha bigahindura ibara akaba arivyo ariko aratoragura kugirango ashobore kubigurisha.

Umuntu w'umugabo, ariko arasigurira abandi bantu batanu ivyerekeye ivyo indimo, kubera ko bahagaze mu murima aho basank'abo basaruye igice kimwe ikindi gice bataragikorako.

Ibigori bimanitse ari vyinshi bisa nk'aho vyanikiye kugira vyume birindiriye guhungururwa kugira ngo babisye nyuma.

Umurima muremure cane urimwo abantu babiri bunamye basa nk'aho boba b, ariko barabagara bakura ivyatsi bibi mu murima bikaba bikingira ibiterwa kugira ngo bikure neza.

Ibiterwa bitandukanye bikoreshwa cane cane mu gukora ubusururu , ivyo biterwa rero bikaba biryosha n'izindi nrya mu gih'uvyongeyemwo.

Isoko canke akaguriro gahuriramwo abantu benshi bafise ivyo bagurisha n'abandi bafise ivyo bagura, hari abagurisha ivyamwa hakaba n'abagurisha ibindi bitegwa bitandukanye.

Umuntu aryohewe ariko yerekana umwimbu wiwe, afashe umuganda w'imyumbati ifatanye iri hamwe.

Abantu bari ahantu mu murima bisa nkaho bariko barahabwa inyigisho, badugije ukuboko bisigura ko bemeye ivyo bariko baratorera.

Igiterwa giteye nk'umuziringi kinini kimera mw'isi gifise amabara y'urwatsi rubisi n'umuhondo ico giterwa nkaba ntazi uko citwa.

Igiterwa c'ikaranga ni igiterwa kiza mu gasandugu kazo, ariko gasa n'umuhondo canke kagomba kwera, ugatonoye kakaca kavamwo ikaranga arizo zisa nkaho zije ino.

Umugabo yambaye inkofero, n'ishati n'ipantaro. Akaba ateruye agati, ako gati kakaba kari mubindi biti vyinshi bigize umurima muremure.

Abagore bane bunamye bambaye ibitenge bari mu murima mu remure bisa nkaho bariko barabagara canke bariko barakura ivyatsi bibi mu murima.

Abagore bambaye ibitenge bafise n'amasuka, bariko bararima mu murima usa nkaho wumye kumusozi hejuru inyuma yaho hakaba hari ibiti.

Umuganda ugizwe n'igitegwa c'ibijumbu bipanze bigerekeranye ivyo musi bisa n'ubururu ivyo hejuru bikaba bisa n'umuhondo wijimye.

Ibitegwa birunze hamwe vyirabura ariko indani vyera bikaba bisa nkaho ari amateke bahejeje kwotsa bakaca batereka ku bwatsi bwumye.

Abagore baryohewe bariko baratwenga , bariko baramura canke bariko barasoroma igiterwa c'icayi kikaba ar'igiterwa gikomeye cane mu gihugu.

Umugore aryohewe cane yambaye igitenge anatwikiriye mu mutwe akaba ari hagati y'umurima w'igiterwa c'igitoke mu misozi isa nkarimiremire.

Ibintu vyirabura bigomba gusa namateke barunze hamwe bamaze kuyotsa kuberako bifise indani hera bagaca babishira ahantu hasi ngo bihore.

Ukuboko kurambuye gufashe ibiterwa muntoke, ivyo biterwa bikaba bivamwo udutete twinshi aritwo twitwa ubushaza.

Inzu nini y'ububiko bw'igiterwa c'ibigori vyanikiye birindiriye kuzohungururwa maze bakabisya, muruwo mwanya babibika murino nzu mu kurindira yuko vyuma neza.

Umurima mu nini cane ufise ibiterwa bitewe ku murongo no mumirwi ya butatu butatu arivyo tumenyereye biba ku giterwa c'isoya.

Ibiti biriko igitegwa c'ikaranga, imbere yuko babitonora bakaba babanza kubica, bakabirambika hasi mu miganda itekeye hamwe.

Imifuko ine, izinze kumutwe, kugira ngo bayugurure berekane ibiri indani, bikaba ari ibiterwa vy'ibiharage bitandukanye.

Ibiterwa vy'ibigori bifise ibishishwa bisa nk'aho vyera bisigura yuko atari bitoto, ariko ari bibisi.

Umurima w'ingano zigisa n'urwatsi lubisi, ariko zitanguye kuba umuhondo gisigura yuko ziri hafi kwimburwa canke kumera.

Imifuko myinshi isa nkaho inganya ibiro, ipanze ku murongo ikaba irimwo igiterwa kimwe gisa cokimwe kandi kikaba gisa nkaho ari igiterwa c'uburo.

Inkoko zikoze mw'ibumba, nyinshi zitandukanye, zirimwo imbuto z'ibiterwa vyinshi bitandukanye. Buri kimwe cose kikaba kiriko igipapuro, canditseko izina c'iyo mbuto.

Imodokari idafise aho banyongera, ariko ifise ikibanza kinini gisa nkaho categuriwe kubikamwo ibitegwa bimbuye.

Ibiterwa, bitewe kija mbere k’umurongo bifise n'imiringoti ibizanira amazi kuri kimwe kimwe cose hari umuntu ahagaze hagati y'imikobeko baciye igabura ivyo biterwa.

Iraro ryubatse mu mabati y'ivyuma, rifise iruhande aho babohera inka mu gihe bashaka kuyifasha kuvyara canke kuyikama.

Umugore yambaye igitenge ahetse umwana akaba afise ibiharage ariko aterera hejuru mu mugigwa wo gutora ibiharage babitandukanya n' amabuye.

Imiganda itekeye hamwe myinshi ishigwa hamwe n'ibigori, iyo bamaze kuvyimbura kugira ngo vyume maze baze babigurishe babihunguruye.

Udusandugu turimwo imbuto zo gutera zitandukanye harimwo ubushaza harimwo ibiharage vyera hakaba harimwo n'intete z'ibigori zitatu imbere ybiharage.

Abagore indwi bisa nk'aho bariko baruzuza imbegeti zabo kugira ngo bikorere umwimbu bari bariko barasarura.

Umugore yitwikirije igitenge yikoreye imbegeti canke ingata nini irimwo ibintu bisa nk'aho ari igiterwa c'ingano bakoresha mu gusya bakaca bakoramwo ubugari.

Igitegwa kigizwe n'intete ntonto zisa nk'umuhondo zigumye, bakaba bacita ingano, barabisya bigacika ifu ariyo bakoramwo ubugari.

Umugabo ahagaze hagati y' umurima mure mure, afise umufuko yafunze neza bisa nkaho harimwo umwimbu wiwe aca arawufunga kugira awikorere.

Umurima urimwo ibitegwa biteye ku murongo vyose bikaba bisa n'ugwatsi rubisi, hagati ya buri bitegwa hakaba harimwo ikibanza gisa nkaho co kwiramwo umuntu.

Amasorori atatu arimwo igiterwa c'biharage isorori rimwe ikaba ifise ibiharage bitoto iyindi ibiharage bitukura iya gatatu ikaba irimwo ivyera.

Umugabo w'umuhumure yikoreye ivyatsi bikunze hamwe mu mufuko, akaba afashe umuhoro mu kuboko kwiwe kw'iburyo.

Umugore ariko ararobanura agerageza kuraba ubwoko bw'umuceri uri mu masandugu atekeye nya giterwa muri ico cumba arimwo.

Umuntu ateze amaboko afise intete mu biganza zifise amabara yera nayumuhondo izo ntete bakaba bazitwa "ingano".

Ahantu hari abantu bafise imbwa nyinshi. Zimwe muri zo ziraryamye. Ariko nyinshi zihagaze zikaba ziziritse kw'izosi n'imigozi yera.

Ingurube iri mw'iraro ikaba iryamiye urubavu rw'i buryo kugira ngo amabere yayo ashobore gushikira ivyana vyayo vyinshi biriko birayonka.

Inzu zubatse nkaho ar'iraro, uruhongore rw'inka, zikaba zubatswe n'ibiti bifatanye, hejuru zikaba zisakajwe amabati y'ivyuma.

Inkoko za kijambere ziri mu nzu bazororeramwo, iyo nzu ikaba ifise amatara hejuru menshi, ikaba inafise n'icuma kijejwe kuzigaburira ku gihe no ku biro.

Abavyeyi bafise abana bakiri bato b'impinja bicaye hasi hakaba hariyo umugabo abahagazemwo, ariko arabaha inyigisho.

Abantu bambaye ibintu bisa nk’ivyabaganga bavura ibitungwa bari ahantu bariko baraba ingurube iriko irarya yera.

Ingurube ivyibushe cane ifise amabara yera n'ayandi yirabura, iriko iragendagenda ahantu mu kibanza gisa nkaho gifise umwugariro wuguruye.

Udukoko tune dufise ubwoya bwera bakaba batwita ubukwavu buhagatiye utwatsi tukaba turiko turarisha.

Abantu batandukanye bafashe impene hakaba hari yo n’uwundi umugore yambaye agapira kirabura, ariko azitera urukingo.

Inkoko nyinshi zifise amabara agomba gusa n'umuhondo ku mutwe zose zikaba zitukura zisa nk'aho ziri ahantu zororerwa zose zikaba zihagaze ku vyuma.

Abagabo babiri bari mw'iraro, aho umwe afashe umutwe w'inyana uwundi ariko arinjizamwo akoresheje urushinge umuti canke urukingo.

Abantu bafise impene iboshe isa nkaho izanywe kw'amacuniro canke igiye kugurishwa, hakaba hari uwundi abonek'ibiganza bifash'amahera .

Abantu batatu bafashe ukuguru kw'ibubamfu inyuma kw'igikoko, abantu bakunda kwita ingurube. Ico gikoko kikaba gifise ibara rigomba kwera.

Inyubako iri iruhande y' umurima igabuwe n' uruhome rure rure iyo nyubako ikaba ifise ivyumba bitandukanye bitonze k'umurongo bikaba bisa nkaho ari iraro.

Umugabo yambaye umupira utukura n'ipantaro y'ubururu , ariko arakuyakuya ingurube, imwe mu ngurube ziri mw'iraro.

Umugore yambaye agapfuka munwa nibi kingira ama boko ariko arakuyakuya canke ariko aragaburira inka ziri muruhongore rwazo zikaba ziri mwiraro aho imwe imwe iri ukwayo

Impene iboshe ikurikiwe n'imyagazi y'intama ine n'izindi ntama zikuze zibiri zisa nkaho zigiye kurisha inyuma y'uruhongore.

Ingurube ifise amabara yirabura harimwo n' ayera n' ayandi avanze ihagaze mu bwato iriramwo canke yihagarikiramwo.

Ubwoko bw'inyoni igira mu kirere, ariko ifise umunwa munini kuberako ikunda kurya amafi iyo nyoni ikaba ifise amabara yera n'a yandi yirabura.

Igikoko kimeze nk'imbwa gifise amaso y'umuhondo kikaba gifise ubwoya bwinshi cane bumwe burimwo umuhondo ubundi bwera ikaba ifise n'izuru ry'irabura.

Iyi ni inyoni ngufinya igomba kumera nk'inkoko, iyi nyoni ikaba imenyereye gutoragura umuceri n'izindi ntete ntoto hasi nk'ivyokurya vyayo.

Ukuboko ku muntu afise inzobe nyishi afise inzoka ziriko zira mu temberako zimwe murizo zikaba za mwizingiriyeko uwo muntu akaba yambaye n'impeta.

Igikoko gisa nk'aho ari nkende gifise urukoba ruriko ubwoya bumwe bwera ubundi bwirabura n'ubundi buvanze.

igikoko kiri mu muryango w'inyoni ariko kitaguruka. kirareremba ku mazi, kikoga nk'ifi, kitibiye indani. Bakaba bacita imbata. Aha ni nyina iri kumwe n'utwana twayo.

Igikoko co mw'ishamba cirabura gifise amahembe agondamye agomba kumera nkay inyambo, kandi giteye nkinka bakaba bacita imbogo.

Inyoni iriko iranunuza ikintu ikunda cane, kiba mu mashugwe iyo yameze mu gihe co hagati y'imvura n'ici rikuru.

Inyoni zifise isura itwengeje cane, zikaba zifise amabara atukura, ay'urwatsi rubisi n'ayandi y'umuhondo. Zose zikaba zihagaze ku muringoti.

Igikoko gikunda kwitiranwa n'umuserebanyi ariko aho bitandukaniye nuko kino gikoko gihindura amabara bitewe naho kigeze.

Igikoko gifise amababa maremare n'izosi ryirabura ririmwo akabara kera. Ibaba ry'iburyo ryari rikoze hasi. Gisa nk'aho gitanguye kwegera isi kugira gihagarare.

Ubwoko bw'inyoni buvyibushe bufise amabara agoye kuvuga n'umunywa muremure cane bisigura yuko iyo nyoni imenyereye gutoragura ivyo kurya hasi.

Akanyoni gato gafise umurizo muremure n'amaguru maremare kakaba kagizwe n'amabara yera na yandi yirabura bikaba biboneka yuko ari akanyoni kiruka cane.

Igikoko giteye nk’ifarasi ariko gifise amabara yera n’ayirabura , ayo mabara akaba akikamye ku mubiri wose agikikuje.

Inyoni igurukira hejuru cane ikomeye ibona kure cane, kandi irya udukoko duto duto two hasi ikabizwi cane kw'izina ryagaca.

Igikoko citwa imbeba gisa nkaho kiri mu vyatsi caguy'igihumure bishoboka yuko coba gihuye n'inzoka cank'igikoko kindi kiyiter'ubwoba.

Ubwoko bw'inyoni bufise amababa magufi, umunwa muremure, n'umurizo muremure. Bisigura yuko ari inyoni iguruka inyaruka cane.

Igikoko gifise amatwi maremare n'amaso aturumbuye gifise urukoba rworoshe rurimwo amabara yera n'ayo muhondo rukaba rujwi nk'urukwavu.

Inka nziza cane iryamye hasi ikaba ifise inyoni zibiri zigomba kumera nk'imbata imwe irinyuma iyindi iri imbere inyoni zera cane.

Igikoko kinini cane giteye kandi gisa nk'imvubu ariko kigira kw'isi atari mu mazi. Ico gikoko gifise amahembe atatu, kikaba kizwi mw'ishamba nk'ibikoko biremereye.

Igikoko gukunda kugira ku mababi mu gihe kuri mu mazi. Mukugenda kiratatagurika, bakaba bacita igikere.

Igikoko kimeze nk'inyoni kigomba gusa n'inkoko kikaba gisa nkaho kiriko kiratambuka ahantu m'ubwatsi, buri mukibanza kirimw'ubwatsi n'uduti duto duto.

Inyoni ifise amabara abiri, ibara ryirabura n'ibara ry'umuhondo. Ikaba ifise amaguru afise intoke zitatu n'inzara zirezire kugira ngo yifadikize ahantu neza.